Abantwana besikolo. Basemagcekeni esikolo, bahlezi. Ukhona umbalisi wabo. Phakathi ogqoke okumhlophe. Umi lomunye umfundi. Kuqakathekile ukuthi abantwana, beke baphume ekilasini. Betshaywe ngumoya phandle.

Kuqakathekile kwesinye isikhathi ukuthi umbalisi ake akhiphe abantwana bakhe eyefundela emagcekeni kwesinye isikhathi bengafika beyenze imidlalo etshiyeneyo imidlalo leyi iyenza abantwana bekhule bekhaliphile.

Abantwana besikolo saphansi abancane abeleminyaka eyisithupha kusiya phansi bahlezi ecansini Kuhlanzekile endaweni abahlezi kiyo Bathwele amankomitsho bonke bayanatha . Umbalisi umile

Abantwana abagcwele emagcekeni esikolo, abaggoke amayunifomu, abanye njalo bagaxe izikhwama zabo, kukhona njalo amakilasi amanengi, lapho abafundi abafundela khona, kuyabe kulababalisi abanengi esikolo, abafundisa abantwana, kanye lomphathisikolo.

Abantwana besikolo semfundo yaphansi, Kuqakathekile ukuthi kwesinye isikhathi bake baphumuze ingqondo. Behambe emagcekeni esikolo, lapho okulemijingo khona. Bayezidlalela. Kuqakathekile, njalo bayakudinga lokhu abantwana.

Esikolo kumele kuhlale kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi, abantwana bedobhe amaphepha phansi. Kukhona njalo lemnyango eyabe ipendiwe, kulamafasitela angenisa umoya. Izakhiwo zesikolo ziyakhwe kuhle kakhulu. Aziplastwanga, ziyakhwe ngezitina.

Uhulumende useyakhe izikolo ezinengi emaphandleni ezemfundo yaphansi ePrimary abantwana sebefunda ezikolo eziseduze labo njalo esikolo kulamakilasi amanengi imiduli ipendiwe kwesinye isikhathi kuyabe kunamathiselwe amaphepha emdulwini abhaliweyo

Abantwana bakulezi nsuku abasatshaywa ezikolo .Thina sikhula ababalisi babesitshaya . Umbalisi wayelala ebhalile umsebenzi. Ekuseni ufika wawungena ekilasini uhlale phansi uthathe ibhuku uqalise ukubhala umsebenzi .Nxa wayekuthola ungakabhali wayekutshaya okuzwisa ubuhlungu .

Kwesinye isikhathi abantwana besikolo semfundo yaphansi e primary bayadinga ukutshaywe ngumoya mele bephume ekilasini beyedlala phandle imidlalo eminengi, kuyanceda ukuthi abantwana bayenze imidlalo.

ibhakane elisesikolo elibhale ibizo lesikolo linceda abantu ababuya bedinga isikolo bangakwazi bahle babone ngebizo lesikolo eliyabe libhaliwe ebhakaneni liduze kwezihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza

ababalisi ezikolo bayayenza okungama phetshana okumhlophe okuyabe kubhaliwe inombolo nxa befundisa abafundi ekilasini bayasebenzisa okungamaphetshana lokhu ababalisi bayathanda ukufundisa abantwana babo ukuze bephumelele ezifundweni zabo

Esikolo semfundo yaphansi eprimary kukhona amakilasi amanengi lapho abafundi abafundela khona. Phakathi kuyabe kulamabhentshi okuhlala kanye lamatafula ababhalela kiwo. Kulabantwana ekilasini abasebenzisa ilephuthophu elombala oluhlaza kanye lomhlophe.

Izikolo ezinengi ziyabe zilamaklasi amanengi , kukhona njalo lezindlu zababalisi , ababalisi abanengi bahlala ezikolo ngoba bayabe besuka endaweni ezitshiyeneyo kanye lendlu kamphathisikolo

Sokuyakhwe izikolo ezinengi esigabeni abantwana bonke kumele betholakale besesikolo befunda kulilungelo lomntwana ukuthi afunde njalo etholakale laye egqoke iyunifomu efana leyabanye abantwana.

Kulilungelo lawonke umntwana ukuba afunde athole ulwazi esikolo laloba umntwana engeke ephumelele ezifundweni zakhe kodwa lukhona ulwazi azaluthola esikolo.

Ezikolo kukhona isikhathi lapho ababalisi abayenza imincintiswano etshiyeneyo lezinye izikolo. Lokhu kuyanceda kakhulu abantwana besikolo. Abanye bayabe bengaphiwanga emakilasini kodwa besenelisa ukuyenza imidlalo etshiyeneyo esikolo.

I"technology" iya ilokhe iguquka iphucuka isiya phambili. Abantwana abancane esikolo semfundo yaphansi ePhuremari labo sebesebenzisa ama "laptop" nxa befunda.

Esikolo semfundo yaphansi eprimary umduli uyakhwe ngezitina awusindwanga unamathiselwe igwalibamduli emdulwini abanye abafundi bazwisisa ngcono nxa befunda bebona.

Umduli ogombolozele isikolo upendiwe ngependa emhlophe njalo kubhaliwe ibizo lesikolo emdulwini abadingayo abathwali nzima kulotshani obuluhlaza phansi duzane komduli.

Izikolo sezizavalwa, ababalisi abasafundisi, sebemaka umsebenzi wabafundi akade bebhala kiwo umhloliso, abatwana sebetshona bezidlalela emagcekeni esikolo, bayajabula kulezi insuku.

Abantwana besikolo kulezi insuku sebehamba esikolo belanda ukuyadlala imhloliso kudala yaphela ukubhalwa ngakho ababalisi basamaka abantwana batshona begcwele emagcekeni esikolo bedlala

Abantwana besikolo sesecondary kumbe emakolitshini bafundela imisebenzi eminengi, bagqoke amayuniform. Kukhona njalo abantwana abafundela ukudweba balamaphepha lapho abadweba khona. Umbalisi uyabhoda ehamba ebona ukuthi bayenza okulungileyo.

Abantwana besikolo basekilasini bahlezi kulezi insuku ababalisi sebefundisa ebantwana besikolo imisebenzi yezandla etshiyeneyo ,bagqoke impahla ezifananayo kulamatafula, phezu kwamatafula kulamathuzi abawasenzisayo.

Kwesinye iskhathi ababalisi bayahamba ezindaweni ezitshiyeneyo labafundi babo besiyatshengisa abafundi indawo ezinhle kukemali abafundi abazikhiphayo besiyakulezo ndawo besiya zijabulisa lababalisi njalo bayabe befunda izinto ezinengi

Umntwana wesikolo oyinkazana ,usesikolo ufundela ukuyenza umsebenzi wezandla .Ufundela ukuthunga ,kukhona umtshina phambikwakhe owusebenzisayo ukuthunga. Umntwana lo kasoke athwale nzima nxa esekhulile uzabe ethunga impahla ethengisa.

abafundi kulezo insuku sebefundiswa ngemisebenzi yezandla etshiyeneyo esikolo kukhona amathulizi abawa sebenzisayo nxa besebenza imisebenzi yezandla

Isikolo se secondary. Emdulwini silebhakane elimhlophe elinamathiseliweyo, ibhakane elibhalwe ibizo lesikolo. Lokhu kubalula ebantwini ababuya bedinga isikolo, bengakaze befike, bayahle babone ngebhakane elibhaliweyo.

Esikolo kumele kube lezindlu ezinengi ezabafundi ezokufundela. Esikubiza ngokuthi kusekilasini, njalo kukhona ababalisi abanengi abafundisa emakilasini lawo. Befundisa abantwana ukubala kanye lokubhala. Lezinye izinto eziqakathekilyo empilweni.

Isikolo sesitshayisile, abantwana bagcwele umgwaqo wonke, sebebuyela emakhaya. Kumule behambe beqaphele izimota emgwaqweni. Kulezimota ezigijimayo ezithwala abantu kule indawo, lezihlahla ezinkulu eceleni komgwaqo.

abantwana besikolo bahlezi abagqoke ama uniform abanye njalo bagqoke ama jersey aluhlaza abanengi bagqoke amayembe amhlophe umbalisi uyakhuluma labantwana besikolo uyabakhuza abanye sebesenha ubungezwa bebuya bethwele izidakamizwa esikolo sebetshna bedakiwe

Ekilasini lapho okufunda khona abantwana besikolo kulomduli omhlophe kukhona njalo izitulo kanye lamatafula okuhlala lamabhentshi lapho abafundi ababhalela khona. Kukhona umgwembe olombala omhlophe lapha umbalisi obhala khona umsebenzi wabafundi.

Esikolo sesecondary emclassini lapho abafundi abafundela khona kumele kutholakale kumgwembe lapho umbalisi abhalela khona umsebenzi wabafundi esebenzisa abatshoko kube lamatafula kanye lezitulo okusetshenziswa ngabafundi

Izikolo ezinengi ziyabe zigonjolozelwe ngomduli isikhathi esinengi ezinye izikolo ziyabhalwa emdulwini lapha ibizo lesikolo kanye lenombolo kukhona, njalo isango elipendiweyo ngepeda eluhlaza okwesibhakabhaka, utshani obuluhlaza eceleni komduli.

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu abamileyo esangweni lesikolo. Isango lipendiwe ngependa elombala obomvu. Kukhona njalo izihlahla ezicecisileyo kule indawo. Esikolo kulezakhiwo ezinengi.

Umphathisikolo ukhuza abantwana besikolo ,bahlezi bagqoke amayunifomu. Abantwana besikolo sebesenza ubungezwa esikolo sebebuya lezidakamizwa. Ngakho umphathisikolo utshele abantwana bonke ukuthi ozatholakala lezidakamizwa uyaxotshwa isikolo.

Abantwana kulezi insuku abasakwazi ukukhuluma ulimi lethu olwesindebele. Ngakho umbalisi ucele abantwana ukuthi omunye lomunye asukume eyakhe inganekwane oyaziyo eyesindebele .Abantu basukume bewumana bekhuluma izinto ezingazwakaliyo ,umbalisi uhleke wabulawa zimbambo.

Ababalisi abanengi abafundisa emakhaya lokhe besasebenzisa umgwembe ukubhala umsebenzi wabafundi njalo bebhala ngamatshoko amhlophe ababalisi abanengi abasemadolobheni sebesenzisa amaprojector nxa befundisa.

Umphathisikolo uxoxisana labafundi bakhe kusasa esikolo kuzabe kulezethekeli iziphathamandla ezivela emawofisini amakhulu bazabe bebuza abafundi indlela abaphathwa ngayo esikolo lendlela ababalisi ababafudisa ngayo

Esikolo kulamakilasi amanengi afundela abantwana amakilasi lawa ayatshiyana kuyabe kukhona njalo lababalisi abanengi abayibo abafundisa abantwana esikolo abantwana ababuye bezofunda kulilungelo lomntwana wonke ukuthi afunde

Ibhakane elitholakala esikolo sesekhendari, lelilombala omhlophe. Libhaliwe ukwamukela abantu ababuya kulesi isikolo. Abathwali nzima, bahle bebone ngebhakane lesikolo.

Abantwana besikolo namuhla babhala umhloliso izikolo zezizavalwa umbalisi uyabhoda uhamba esipha amaphetshana abazawasebenzisa nxa bebhala

Isikolo esakhiwe okweminyaka emibili silokhe singakapheli. Sesize saphela isikolo sesecondary ngakho kusasa uhulumende uyabuya uzovula isikolo lesi ukuze abafundi beqale ukusisebenzisa.

Namuhla lilanga lokubhala umhlolise iviki iyaphela ngolwesihlanu umbalisi amaviki wonke ngolwesihlanu uyapha abafundi umhloliso ehlola ukuthi okade ekufundisa phathi kwesikhathi bakuzwisisile yini.

Abantwana besikolo kulegwalo ezinengi abazibalayo kulapho abathola khona ulwazi olunengi olutshiyeneyo kulezogwalo njalo bayaphiwa ithuba lokuthi bahambe kuleyo ndlu besiyabala

uMgwembe umbalisi usebenzisa ukubala umsebenzi wabafundi ulele ebhalile umbalisi umsebenzi wabafundi abafundi ekuseni nxa bengena ekilasini bayathatha amabhuku bayabhala umsebenzi.

Izikolo ezinengi esizithola emaphandleni lokhe ababalisi besasebenzisa amatshoko njalo besebenzisa lemiduli emnyama ukubhala . Ezinye izikolo sezisebenzisa ama (projector) kumbe zisebenzise imiduli ebizwa kuthiwa ngama 'white board' ngesikhiwa.

Abantwana besikolo baphakathi kwekilasi bamile kulamatafula, kanye lezitulo lomgwembe lapho umbalisi obhalela khona umsebenzi wabafundi umduli upendiwe ngependa elithanga, kweyinye indawo kawuplastwanga kukhanya izitina.

Esikolo semfundo yaphezulu, kukhona abafundi abanye abagogekileyo abayabe behlezi ngesikhiwa esikubiza sithi ngama wilitsheya. Bayabe befuqwa ngabanye abafundi. Akukhethekile ukuthi ugogekile kumbe awuboni, bayakufundisa abafundi.

Umfundi ofunda emfundweni yaphezulu e University uhlezi ubala ibhuku phambi kwakhe kuletafula enkulu ele lephuthophu esetshenziswa ngumfundi nxa befunda.

Izikolo ezinengi zemfundo yaphezulu euniversity. Zilamabhasi athwala abantwana besikolo nxa besiya emncintiswaneni lezinye izikolo njalo Kwesinye isikhathi amabhasi lawa ayathwala lababalisi besiya emhlanganweni lezinye izikolo.

Izakhiwo ezinengi esizithola emfundweni yaphezulu eyunivesithi ziyakhwe ngobunono obukhulu, zinhle ziyabukeka njalo ziyabe zilamaglass acazimulayo phezulu.

Balutshwana abafundi abafika ezingeni laphezulu, e-university. Kufika umfundi oyabe esebenze ngokuzikhandla kakhulu, ngoba kumele aphumelele ezifundweni zakhe zesecondary, ukuze afike ezingeni leli. Ngakho abanye abenelisi ukufika.

Esikolo semfundo yaphezulu kulezakhiwo ezinengi . Kukhona izindlu lapho abafundi abasuka khatshana abahlala esikolo kuphinde kube lezindlu zababalisi. Kanye lezindlu lapho abafundela khona. Utshani obuluhlaza phansi obenza isikolo sibukeke sisihle kakhulu lezihlahla.

Abantwana abasesikolo ezingeni laphezulu eYunivesithi abafundela ukuba ngodokotela bayagqoka labo amajazi kukhona njalo imithi abayifundiswayo ukuyisebenzisa. Nxa besebenzisa leyomithi bayagqoka amagilovisi ezandleni.

Esikolo semfundo yaphezulu lapho esithola. khona abafundi abanengi asebefundela imisebenzi etshiyeneyo. Abanye ngabafundela ukuba ngodokotela. Kukhona njalo utshani obuluhlaza esikolo. Lezihlahla ezinkulu. Izakhiwo zakhona zakhiwe kuhle kakhulu.

Esikolo semfundo yaphezulu kulabafundi abanengi abatshiyeneyo abasuka endaweni ezehlukeneyo njalo bayabe bebuya bezofundela imsebenzi etshiyeneyo kulezi indawo ngabafundi abayabe beyenze kuhle ezifundweni zabo.

Ikhabothi elombala onsundu lapho abantwana besikolo zezingeni laphezulu abafaka khona izinto zabo ezitshiyeneyo kuyabe kukhona njalo lezikhwama zabo ezilempahla kanye lemibheda lezingubo lapho abalala khona.

Utshani obuluhlaza obuthelelwayo esikolo semfundo yaphezulu lamaluba acecisileyo kukhona njalo izakhiwo eziyakhwe kuhle kakhulu ezilophahla olulombala omnyama lezihlahla ezinkulu.

Abantwana besikolo emfundweni yaphezulu abafundela imisebenzi etshiyeneyo .Abanye bengafundela ukuba ngo Dokotela Abantwana bayakhala bathi babala ingwalo ezinengi njalo ezitshiyeneyo kulapho abathola khona ulwazi olunengi. Kukhona indawo elotshani obuluhlaza njalo kulesakhiwo esibhaliweyo phezulu ngamabala alithanga .

Esikolo semfundo yaphezulu, kukhona indlu lapho okugcinwa khona izigwalo zabafundi ezinengi ezitshiyeneyo. Abafundi bayabuya kule indawo bezobala igwalo , besenzela ukuthola ulwazi olutshiyeneyo oluphakathi kwegwalo lezi.

ukuqakatheka kwezindlu lapha esikolo semfundo yaphezulu benzela abantwana abasuka endaweni ezikhatshana zikhona izindlu lapaha abahlala khona laloba bengahlali mahala bayazibhadalela izindlu lezi

Abantwana abanengi abagcwele ezikolo zemfundo yaphezulu, eyinivesithi ngabantwana abayabe bedlule ebangeni laphansi ephilamali, esekhendali bazebayafika ezingeni laphezulu. Sebesiyafundile imisebenzi eminengi etshiyeneyo.

Esikolo semfundo yaphezulu kulokhe kulezakhiwo ezilokhu zisayakhwa isikolo kumele sibe lezakhiwo ezinengi ngoba kulezindlu zababalisi lezindlu zabantwana besikolo lapho abahlala khona abasuka endaweni ezikhatshana.

Isikolo semfundo yaphezulu kukhona izindlu lapho abafundi abahlala khona kuyabe kulemibheda lapho abalala khona lemiqamela Lamakhabothi alombala olithanga abafaka khona into zabo ezitshiyeneyo

Izakhiwo ezinengi ezeYunivesithi ziyakhwe ngobunono obuphezulu njalo kulezindlu ezinengi phakathi lamafasitela atshiyeneyo angenisa umoya. Kukhona lendawo abafundi abachaya khona impahla zabo nxa beqeda ukuwatsha

Abantwana besikolo yemfundo yaphezulu nxa sebe zabhala imihloliso esikolo bayabe bengasahambi ukuyafunda bayayenza okungamaqenjana kwabo omuncani lapho abayabe bexoxa khona bengcedisana

Isikolo semfundo yaphezulu e univesithi sithola abafundi abatshiyeneyo abasuka endaweni ezitshiyeneyo njalo bebuya ukuzofundela imisebenzi etshiyeneyo abanye ngabafundela ukuba ngodokotela abanye ngababalisi.

Esikolo semfundo yaphezulu ababalisi nxa befundisa basebenzisa iprojector abasabhali emdulwini itechnology isiphucukile kulezinsuku labafundi bayabe besebenzisa amalephuthophu abo.

Ukuqakatheka kwezindlu zesikolo semfundo yaphezulu zinceda kakhulu abantwana abasuka endaweni ezikhatshana bezofunda esikolo semfundo yaphezulu njalo kukhona indawo lapho abantwana abathi bengawatsha bayachaya khona impahla zabo.

Abafundi besikolo seYunivesi basuka endaweni ezitshiyeneyo. Abanye njalo bayahlala esikolo phakathi. Kukhona izindlu zabafundi, kuyabe kulemibheda lapho abalala khona lendawo abafaka khona impahla zabo kanye lezikhwama.

Izindlu lapho abafundi abahlala khona eyunivesithi. Kuqakathekile ukuthi abafundi bephiwe izindlu laloba abafundi bezibhadalela ngoba abanye abafundi basuka endaweni ezikhatshana belanda isikolo lesi semfundo yaphezulu. Kukhona njalo lendawo abachaya khona impahla zabo nxa beqeda ukuwatsha.

Esikolo semfundo yaphezulu kuletende elimhlophe elibhaliweyo Ngamabala aluhlaza kukhona njalo lomfanekiso etendeni leli owabantu abagade imota Kanye lendlovu

Abantwana abesikolo abase university abafundela ukuba ngodokotela bafundiswa izinto ezinengi ngoba ngabantu abazabe besebenza ngemikhuhlane eminengi okugoqela imithi kanye lemitshina

I thekhinoloji ilokhe isiya iguquka iqhubekela phambili. Abantwana bemfundo yaphezulu kulezi insuku nxa befunda esikolo, bayasebenzisa ama khompiyutha, kumbe njalo besebenzise ama lephuthophu abo.

Izindlu lapho abafundi abahlala khona emfundweni yaphezulu eyunivesithi kukhona isinki emhlophe lapho abagezela khona izandla kulempompi kukhona njalo lamatafula lembheda lapho abalala khona

Esikolo semfundo yaphezulu nxa ungakaze ungene awuthwali nzima awulahleki kukhona amabhakane ayabe ebhaliwe ukuthi umuntu nxa efuna ukuya kule indawo uqonda ngaphi